Amewoe wɔ eŋu yeye ya, wowɔe kple keke ƒe taya kple kekenuwo, huhɔe le eŋu megbe dome, eŋu sia ƒe ŋkɔe nye dzip, amewo le tɔ ɖe ŋua ŋuti, eŋua kpɔm.

Wo aza ɖum, efia nɔ anyi kɔ sika nuwo do, do sika fɔkpa, tsiami kple esubɔviwo hã le egbɔ, wodo nuwo le xexi te. Azaɖuƒe.

Ŋutsuwo dɔ wɔ. Ame ɖewo do awu. Ame ɖewo medo awu o. Ŋutsu ya netɔ lɛɛ gagoa dzia, etsi kɔm lɛ enua me, gagoa me. Ame ɖe hã eke dam kple shovoli.

Nyɔnu ame eve kple ŋutsu ame eve. Wo le ŋgɔ eʋe ɖum. Wo agbadza ɖum ye eŋuƒola le megbdome eŋua ƒom. Ame siwo medo fɔkpa o. wo ŋutsuwo ta avɔ ɖe ali.

Yevuwo va gbe me va lãwo kpɔ ƒe. Atigblinyi woame eve ye le gbea me. Atiglinyiawo lolo. Yevuwo ɖo tsitsi le adzɔge, lãwo kpɔm ɖoɖom ɖa.

Dɔwɔlawoe ya. Wole emɔ dom. Nyɔnu ya dro agba le ta ŋu dzram. Ŋutsu wodo, wodo kuku, wodo dɔwɔwuwo, wodo fɔkpawo afi mɔta nyam.

Ametsitsiawo le ekplɔ ŋuti tii nɔm, adze ɖom ye ame ɖeka lé kaƒomɔ le asi, ame eve ƒe ɖa le ʋi ɖe, ame ev……

Amewo sugbɔ ɖe afiya. Ame siwo ke wòa ma teŋu axlẽ wò o. Gbadagbawo le etu ɖe asi le mɔ xem nawò. hunyahunya ɖe ke maga dzɔ ɖe wò dome o.

Ŋutsu eve yawo le exɔ tum. Wo ɖe asi le exɔ tutua ŋuti tɔ li adze ɖom. Ɖiɖi te wò ŋuti. Wo me tu exɔa vɔ o. Wokɔ ladda da ɖi yike ke wòa lia edzi ayi ɖe exɔa tame.

tugbɛdzɛviwo ya wodó dzoŋuwo tavɔ taŋuwo le takuvi la'si wɔɖum wóle azã ɖum wó dze tugbe tsɛ nyuie wó nɔwo le wógbɔ ŋukom

Elã vovovowoe ya le fi ya. Elãwo sugbɔ le fi tsia, sia. Elãwo du ƒum tsatsam ye eŋua le wo do piktsa ɖem wo.

Ŋutsu ya le ŋgɔa nu fiam ame tsitsiwo. Wonɔ anyi ɖ ekplɔ ŋutsi le nu srɔ̃m le sukuxɔme ye ŋutsua nu fiam wo.

Ŋutsua dze klo lé nyɔnua ƒe asi le asi ye nyɔnua le tsitre lé xexi ɖe asi nyɔnua do awu ʋi ye amewo le wogbɔ wokpɔm.

Yevuwo yi nukpɔƒe le Elmina castel. Wova be yewoasrɔ̃ nu atso blemanyawo ŋuuti, wotɔ ɖi enyawo sem. Amewo ɖo asi ali.

Ame yawo le mɔ zɔm yina afi bubu. Wole yameŋu gbɔ. Ame yawo sugbɔ, bafawo, nuwɔame, ɖeviwo kple tɔgbiwo hã le eme.

Nyɔnu ya kple eviawo va elãwo kpɔ ƒe. Atsi si woyɔna be adiadi ye ma le wogbɔ ƒo seƒoƒowo.

Nyɔnu ya do awu dzẽẽ ewɔ ɖum. Ye ame bubuwo, Yevowo, Ameyibɔwo wotɔŋ ɖi, wo wokpɔm. Amaa ɖewo tɔ le eŋu ŋtsi le atsia te wo.

Wole nu ɖam mɔto le asime. Tɔgbia nɔ nua ɖam. Ame aɖe le tsitre ɖe afi ma nua ƒlem. Wo azi dzram ame yawo ne le kekedzia wova ƒle nu bablam, ɖe kekea dzi.

Woɖo kplɔ ɖe egbe me, enyi kple esɔwo le egbea me, kukuwo le anyigba, wofɔ bagiwo hã da ɖe anyigba, nuɖuɖuwo kple atikutsetsewo le ekplɔa dzi.

Eyaxɔƒe ye ye teƒe sia nyakpɔ etowo le fi ya zikpuiwo le gbadɔa te, ne amewo ate ŋu anɔ anyi axɔ ya, netiwo le fi ya vɔ ame aɖeke mele fi ya o.

Sikakulawoe nye ya. Wo sika kum le teƒe ya. Ame tsitsiwoe si ke ŋutsuwo kple ɖeviwo wɔwoa le sika kum fiam. Wo edo ɖem.

Amewoe ya le eyaxɔeƒe eya xɔm. Ame aɖewo aha nom, ame aɖewo etsi ƒum, ame aɖewo medo awu o, ame aɖewo doa wu. Tɔgbiwo, tugbedzewo wo katã woe fi ya.

Amewoe ya, tsitsre le fi ya ewɔ ɖum le xɔme. Bafãwo, wɔamenɔwo, wo katã wo wɔ ɖum. Ame ɖewo lé woƒe kaƒomɔ̃wo laa ashi foto ɖem.

Elãwo le egbeme. Amewo kɔ ŋu va elãwo kpɔ ƒe. Elãwo abe atsiglinyi, xeviwo, egbemesɔwo, katã wole fi ya. Elã ɖewo metsia nom o. Eɖewo hã tsia nom.

Atikutsetste vovovowo woe ya le kusi me. Nyɔnua le kusia do me. Atikutsetse abe mango, kɔɖu, ɖiba, watermelɔn yeya le fiya.

Exɔme, ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe xɔme, ekɔ ehasenu de to eye wonɔ eha sem nɔ nu kom. Aŋeto aɖe le egbɔ kple ezɔme tutunu aɖe eye wònɔ xɔme tutum.

Awusaviwoe ya, wole gbe me, ame ɖewo le nu kom ame ɖewo le fefe fem, wole wolé nuɖe le atsi, ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ya.

Etɔshishi ye ya. Netsiwo le etɔa gbɔ. Wofɔ ekpewo ƒo xe mɔ ne estia kple susu be magado, magagble nu o. Exɔ kɔkɔ ye ma le exɔa gbɔ.

Nyɔnu yawo mɔ zɔm. Wofɔ woƒe agbawo ɖo ɖe ta. Kpovitɔa tsitre ɖe wo ŋuti le enya biam wo. Ɖeviwo hã dzro woƒe agbawo ɖe ta.

O da huhɔ̃e le kplɔ̃ dzi, shi kendel wo da le gbɔ, kɔ pepawo da le dzi, dzoŋuwo kple ŋu bubuwo le kplɔ̃a dzi, bebe vi le ekplɔ̃a hã dzi.

Etɔdue nye esia, tɔdziŋu vovovowo le tɔ sisia dzi, aƒewo ƒoxlã etɔa, atiwo hã le etɔa ŋu

Amowo ɖe awu le tsitsre, ye amowo tɔ li, ŋu kpɔm, wo yi ŋu kpɔ ƒe, meyiwo no ɖe o ƒe awua, wo lé o ƒe awuwo le ashi.

Eɖawɔƒee ya, nyɔnua nyɔnua va ɖawɔƒe, wokɔ pepa vovovowo kle ɖe glia ŋuti, huhɔ̃e le glia ŋuti.

Anyixɔwoe le teƒe ya anyixɔwo gba enuwo kaka, amewo ƒe nuwo gblẽ, dɔwɔlawo va teƒea dzram ɖo na wo, nyɔnuwo va dɔwɔla kpɔƒe ye wobla ta.

Ɖevi yewo le nu kpɔm, wo katã woɖɔ tsitsi vidzɛ̃miwo le nu kpɔm, tivi dzi. Wogba ɖe zikpuia me, ame sia ame le zikpui ɖeka me.

Dɔwɔlawoe ya woɖɔ kuku wodo awu blɔ ye woku mɔta ɖe asi le wheel barrow me kɔ dɔ wɔm mee, ame ɖeka bɔbɔ ɖe anyigba le mɔa..anyigba dzram ɖo.

Le ashi ya mea, woɖo nuwo le anyigba. Ŋutsuwo ŋu dram, nyɔnuwo hã ŋu dram. Wo nu dram abe fetri, woɖo nagoti, tomatosi, aŋutsi, dɔŋtsi wolẽ wo katã.

Amewo do awu yibɔ, wole fi ya. Wo katã wole efli ɖeka me. Woshi kɛŋɖeli da lɛɛ ekplɔ̃ ŋtsi le dziaƒo ye amewo zɔŋ yina lɛɛ ekplɔ̃a gbɔ le dziaƒo.

Amewo tɔ le ketekeɖoƒe le ketek dzɔmbe yewoaɖo, sukuviwo kple ametsitsiwo, ame sia me tɔ le fi ya. Ŋutsu ya nedo sodzawo ƒe awua le siga num.

Eŋu veve ye ya, eŋu woame ewo le edzu ƒum le afi sia, eɖu dzɛtɔa da eŋu kpɔtɔewo kata.